Tsiron kokoo Wato kwakwan manja shi ne wani hanya da ake sarrafa ruwan shi tsiro ruwan kwakwan manja ɗin sai a haɗa wani kalar tsimi da ake kiranshi da tsimin kwakwan manja. Da farko za a je a ciro kwakwan manja ɗin tun yana ɗanyen shi ko wanda ya fara nuna sai a je a rufe shi acikin ganyen ayaba wannan falaa-falaa ɗin na wato ainihin bishiyan ayaba in aka rurrufesu in aka lulluɓesu na tsawon kwanaki uku zuwa kwana bakwai wato ainihin sati ɗaya kenan to daga bisani shi ne za a ɗauko su lokacin sun riga da sun fara nuna sun ya rigaa da ya fara nuna ya fara ruɓewa za a ce to daga nan kuma ruwan ya rigaa da ya canja launi ya canja wato ainihin ɗanɗano da kuma ƙamshi. to idan aka rufe shi a haka wani lokacin ana sa masa wake sabooda ya baa da ƙamshi da kuma daɗi mai daɗi a baki, to daga nan sai a buɗe shi a fara fito da shi, in an fito da shi za ka ji ƙamshin sa, yayi ƙamshi sakamakon sa masa wannan abun wake da aka yi da kuma ɗanɗanonshi za ka ji yana da daɗi a baki. To idan aka yi wannan sai a zo a fito da shi ɗaya bayan ɗaya acikin ruwan in aka cire ruwan sai a sassakaasu acikin kwalabe sai kuma a fara fitarwa ana siyarwa kuma ana sha

? Rashin samun ingantaccen tsaro yana janyo matsaloli masu tarin yawa ta fannoni daban daban wanda suka shafi rashin samu ingantaccen tsaro ga su manoma wurin ganin sunje sun noma abincin su yadda ya kamata musamman a yanki da nake a najeriya a najeriya ma a yanki na arewa arewa maso gabashi rashin tsaro ya haifar da matsala ƙwarai da gaske wurin samun wadataccen abinci ga al'umma ta yadda na tarwatsa manoma an wargaza su an sallame su a gonakin su da garuruwansu an fantsamar da su cikin duniya sun tafi sun bar gonakin su saboda rashin tsaro a garuruwan su sun tafi sun bar kasuwannin su da kasuwancin da suke yi sun tafi sun bar noma da suke yi da ƙasan nomar da take wannan wuri domin su gudu da lafiyar su su tsira wannan kuma ba ƙaramin mastala bane rashin ganin wurin fama da rashin abinci da muke yi fama da shi a wannan yanayi da kuma tsadar abinci da ake fama da shi a wannan ƙarni da muke fama da shi rashin samun ingantaccen tsaro yana ƙara haifar da da matsala ta su kansu wanda suke noma sun saka kuɗaɗen su a cikin harkan noma musamman a irin watau ƙungiyoyi wanda suke bada bashi na gwamnati da wanda ba na gwamnati ba da na hukumomi wurin ganin an noma musu abinci sun biya mutane, su ma ba sa iya haka ganin cewar ko da sun bada wannan kuɗi babu ingantaccen tsaron wurin noman da za a yi a samu irin abincin da ake so kuma shi kansa ma koda manoma wanda zai noma abinci ba don ya sayar ba ko don ya ci yana tsaoron kada ya noma abinci yaje ya ajiye a yanayi na ƙunci da wahala da ake fama da wahala da ake ciki da rashin tsaro shi kanshi manomi ɗin yana tsoron yaje shi ɗin ya noma abinci ɗin domin idan ya noma ma ɓarayi zasu zo su ɓalla masa gida su sace wasu abinci har ma su masa barazana ga rayuwarsa wasu kam ma har su ɗauki rayuwan wasu domin su kwashe musu kayan abinci su hana su abinci to wannan ma kaɗan daga cikin abubuwan da suke janyowa ne ba a samun wadataccen abinci.

ƙwallayen koko ana amfani da su wurin abubuwa daban-daban wasu sukan ci haka wasu kuma su tsaya wasu kuma sukan bari sai ya bushe sai su daka shi. Shi ita cen ko na ce ya'yan itacen koko ɗin, ana samun su ne a cikin kwandon koko wanda daga talatin da biyar zuwa hamsin ake iya samu a cikin kowanne kwandon koko. Kuma akwai ƙasashe Afirka da suke fitar da wannan itace irin su kamar Ghana chadi Laberiya da sauran ƙasashen guda biyar wanda su suka fi ko'ina fitar da irin wannan ya ya'yan itacen kuma kai adadin yawa sosai da sosai. Sannan shi kansa ya'yan itaciyan ana amfani da su wajen magungunan kamar irinsu [amm] magungunan gargajiya kamar magani irinna gyambon ciki irinna asma irinna da dai irin wa'ennan cututtuka daban-daban ana warkarwa dasu in aka yi amfani da su wanda ana sarrafa su ne idan 'ya'yan itacen suka bushe sai a dafa su um a magancesu. Sannan mutum yakan iya cinsu a haka domin jin daɗi kawai ko kuma kawai lokacin da yake hutawa don lokacinda suke danyu suna da matukar daɗi a baki suna da daɗin sha kuma suna da taste mai daɗi nau'in kala um nau'in um ɗanɗano mai daɗi a baki kawarai dagaske. To shi wannan shi ne gaba ɗaya a game da ya'yan iccen koko ko a ce ya'yan kwallon koko.

Bishiyar koko bishiya ce wadda take haifar da ‘yan koko a jikinta, wanda tana yi girma sosai da sosai a wurare daban-daban. Ita bishiyar ita ce take haifar da su koko, har ma da ‘ya’yan itacuwan dama kokon inda ake amfani da shi wajen yin cakuleti. Wannan ita bishiyar koko tana yin ganye lokacin da ta fara ina ganye. Tun suna ‘yan yara za ka gan su jajaye ne lokacin da suka ɗan fara gira. Su kai girma, suka riƙa, za ka ga ya canza ganye, sun canza kala, sun koma kalan koriya. Sa’annan kuma tana yin wani kalan filawa, wanda take ruwan ɗoyawa-ɗorawa, wanda take kalan yalwa. Sa’annan kuma daga bayan, sai ta zo ta canza kala, ta koma kalan ruwan hoda. Sannan ita ma kanta bishiyar, ana samunta a wurare da take da yanayi me ɗan kyau, wanda babu sanyi babu zafi sosai. Ana samunta dai da irin yanayin da misali yadda ɗan-adam ya fi ƙauna. Sannan kuma ana samunsu a wurin su Afirika da kuma su Amurika, saboda sun fi irin yanayi me kyau. Kuma yanzu an shuka ta a wurare daban-daban. Tana da matuƙar anfani a wurare da ganyen ta, da ‘ya’yen ta, da dukkanin abunda jikinta ya ƙunsa a rayuwan ɗan-adam. Kuma mutane suna buƙatanta, suna san ta, kuma suna yawan noma ta, sauna cire ‘ya’yan itacuwan ta.

Bishiyan kwakwa mai tarin tarihi wanda taa daɗe a zamanance ana amfaani da ita. Ita bishiyar kwakwa naɗi ce ko ince ahalice daga cikin bishiyoyin kwakoki, wanda acikinsu akwai kwakwan manja, kwakwan koko da dai sauran kwakoki da suke nan, suna nan kamar jaijai sune wanda suke da kamanceceniya. ita bishiyan kwakwa tana nan yanda suke yinta doguwar bishiya ake samun ta da reshe guda ɗaya daga ƙasa har sama. sannan tana da tsayi wanda ya kai ƙaaf talatin da biyu zuwa abin da yayi sama da haka. sannan tana fitar da kwakwa ajikin ta wanda ake fasawa in an fasa za ka samu kwakwa ɗin sai kuma ruwa daga ciki. Ita kuma bishiyar kwakwa tana kaiwa sheekara huɗu lokacin da aka shuka ta daga fara girmanta zuwa lokacin da za ta fara haifar da 'ya'ya, za ta kai shekara huɗu zuwa shekara biyar, daga sannan kuma da ta fara fitar da 'ya'ya tana iya kaiwa sheekara sha biyar kafin ita a samu taa fara mutuwa. Sannan tana yin tsayi ne lokacin da in ta girma ta yi tsayi tai yi zubinta fala-falan ganyayyakinta da take da su, suna yankewa sai su faɗi ƙasa su kuma wanda suke sababbi sai su tsaya a samanta. To a haka ita take bi take ƙara tsayi, bayan tana nan da kala ruwan toka wannan shi ne gaba ɗaya a game da bishiyar kwakwa

Akwai nau'ukan ƙasa da muke da shi a garina nau'ukan ƙasan da muke da shi muna da guda kala biyu ne zuwa kala uku kala uku dai a taƙaice akwai ƙasan noma watau kasan noma na watau ainihin damuna wanda ita ce take turɓaya wacce take busashiya bata da nauyi sannan kuma bata iya ajiye ruwa na tsawon lokaci wanda ita ce zaka ganta tana da rairayi sosai da sosai tana da kuma laushi to wannan ana amfani da ita musamman da damuna saboda ita ba a sa mata ruwa zao iya riƙewa to wannan ba a fiye mata shuke shuken damuna ba a fiye mata shuke shuken rani ba saboda shi shukar rani ana neman ƙasa wacce take tana ɗan iya rike ruwa wannan kalan nau'in ƙasa guda ɗaya kenan sa'annan kuma akwai yunɓu a wasu wuraren kuma ana kiran ta da taɓo wannan wata kalan ƙasa ce wacce take da wasu wuraren suna nan tana nan tana kama da kalan baƙi baƙi tana da ɗan baƙa dai bata da haske tana da duhu sannan kuma tana da ɗan nauyi sa'annan tana da danƙo ita wannan kalar ƙasa ita ce wacce ak amfani da ita ake noman watau ainihin rani lokacin da damuna ta ɗauke ana yi mata bayi ne saboda ganin cewa tana iya ajiye ruwa wanda a kanta ne yawanci ake irin shuke shuken da suka shafi dawa irin watau dawa da shnkafa da ma alkama wanda bayan haka har da ma masara ma ana iya shukawaa kan ta. wannan ita kalan ƙasan ana kiranta da yunɓu ko ace taɓo tana da matuƙar ɗan nauyi a jikinta watau inka ɗauki ta zaka ji akwai nauyi sa'annan tana da ƙamshi idan ruwa ya dake ta sa'annan kuma akwai ƙasar birji wanda ita sai dai ayi gine-gine da kuma haɓe-haɓe da ake amfani da ita wurin gine-gine saboda ita ba ta yin shuka ruwa ma tana da matuƙar tauri sosai da sosai ruwa ma baya iya ratsa ta sosai sannan kuma bata iya ajiye ruwa tana nan da ɗan duwatsu-duwatsu a jikin ta to waɗannan sune irin nau'ikan ƙasashen da muke da su a wannan yanki namu kuma da su guda biyunnan da na faɗa a farko ake amfani ake noma

Hanyoyin da ake bi wurin inganta gona da ƙasa, gona domin ta samar da abincin da ake nomawa ko kuma ta samar da itaciya, ko kuma ta samar da amfanin gona mai kyau akan ƙasa shi ne: Na farko dai ana amfani da taki na gargajiya, ko nace bola, ita taki na gargajiya da bola ita ce dattin shara da ake tarawa daga gida, in aka tara shi sai a ƙona shi, in aka ƙona sai a ibi wannan kalan datti sai akai gona a baza shi, in aka barbazashi aka haɗa shi da ƙasan wuri ɗin, to yana ƙarama ƙasan ƙarfi, domin ya, ya bada amfanin gona wanda ake so. Sa’annan kuma bayan haka ana amfani da kashin dabbobi,, irin su shanaye da akuyoyi, da tumakai, da tunkiyoyi shima ana iya kwasan shi, in aka tara shi wuri guda da yawan sa, sai aje a kai shi gona, a baje shi a gona ɗin kafin a zo a fara noma ko kuma a tada ƙasan yin noma ɗin, duk waɗannan hanyoyi ne wanda ake temakawa ƙasar, ta ƙara ƙarfi donuna ai wannan noma, a samar da amfanin gona wadatacce, kuma mai inganci. Bayan haka kuma wasu lokutan ana amfani da kayan, kayan sinadarai wanda kamfani suke siyarwa idan aka shuka abun gona sai abi a sasaka mata wannan, domin shima ƙasan te karfi a samu amfanin gona mai kyau.

Wurin ganin an magance zaizayewar ƙasa akwai hanyoyi masu ɗan tarin yawa amma zan yi bayani kaɗan daga ciki waɗanda suka haɗa da ganin anyi shuke shuken bishiyoyi da kuma noma ayi noma akan ƙasashen da suke samun zaizayewar ƙasa ɗin da kuma wasu hanyoi kamar waɗanda suka shafi amfani da magudanan ruwa da kuma wasu tudu da tsaunuka da ake da su a bi duk ayi noma a kan su hanyoyin da za a bi a magance waɗannan matsala ta matsala ɗaya daga cikin matsalolin da ake fama da shi na zaizayewar ƙasa shine akan iya shuka bishiyoyi ko a shuka ciyawowi a wannan ƙasa ɗin musamman lokacin da yake lokacin ba damuna ba lokacin rani domin gudun kada wannan ƙasa ɗin ta bushe ta zamana babu ruwa a jikinta wanda su wa'innan bishiyoyi da ciyawowi da ake shukawa a wurin suna sawa hatta ita kanta ƙasar wuri ɗin tana iya ajiyewa ko tana uya riƙe ruwa domin ita bishiyoyin da shi take amfani take ciyar da kansu take ciyar da su abinci kenan to waɗannan jijiyoyi da suke jikinta suna janyo ruwa daga ƙasa su janyo ruwan da suke yi yana sakawa ita wannan ƙasa baza ta bushe ba sauran kuma waɗannan suna sinadarai da suke sakawa take zama ta noma zasu zamana suna nan suna rayuwa a ciki saboda sun samu ruwa a jikinta waɗannan kaɗan ne daga cikin hanyoyin da ake bi wurin magancewa abun da ya shafi zaizayewar ƙasa sai kuma magana akan ƙwari da kuma abunda ya shafi haka abunda ya shafi irin waɗannan abubuwa kamar su dabbobi da ma kuma ɓarayi akwai hanyoyin da ake bi wurin magance wa wanna musamman abunda ya shafi wasu ƙwari ko kuma wata kalar nau'in cututtuka akan iya amfani ayi zagaye-zagayen noma wanda ake yi wanda idan wannan shekara manomi ya noma kalan nau'in abinci a wannan fegi to idan wata shekara ta zo zai canza wannan irin abincin da ya saka a wannan fegin ya kawo wani abinci da ya sa a wani fegi daban ya sa a wannan fegi kuma waɗannan yana ƙara kawo sauƙi wajen ganin cewa ba a samu wasu ƙwari da wasu dabbobi wasu cutarwa da da shuke shuken kayan noma na manomi ba waɗannan kaɗan daga cikin hanyoyin da ake bi wurin magance wa zaizayewar ƙasa da kuma ƙwari da suke addabar manoma a gonakin su

Samari, samari suna taimakawa ƙwarai da gaske a harkan noma, akwai, kusan dukkanin sha’ani na noma ɗin da samari, da kuma mata, su suka fi taka muhimmiyar rawa wurin ganin an samu kalan amfanin gona mai kyau din, wanda ake buƙata da kuma inganta shi harkan noma iɗn gaba ɗaya. Yanzu in ka ɗauka misali kiwon dabbobi, ko kuma kiwon kifaye da ake yi, duk waɗannan wasu manyan abubuwa da ake yi, hatta shi kiwo din, kafin yanzu a ɗan a samu wayewa, a samu ƙaruwan ilimi, a dena yawo da dabbobi ɗin, a baya samari su suke tura dabbobin, su je su nemo abinci, su cici abinci, akai su su je su sha ruwa, abawa dabbobi ruwa da dai sauransu. Haka zalika kuma shima kalan na’in noma na shuke-shuke da ake yi, su samari su suke zuwa suyi ayyukan gona gaba ki ɗaya, wanda mata basa iya yin wannan ayyuka din, tunda kan ala misali kaman noma gona, noma ciyayyi, feshewa gona din, da wasu sinadarin, sinadarin maganin ciyayyi da ƙwari ɗin, duk aiki ne na samari, kuma maza masu ƙarfi a jiki, dashi kan shi jigilan abinci daga gona, zuwa inda, a ita mota ko abin hawa yanzu zai ɗauki kayan abincin ya kai gida ko kuma ya kai kasuwa.

mata suna da damar da zasu iya mallakar gona su kuma je su noma wannan gona daidai yadda suke so suyi aiki da ita idan suna so zasu iya mallakar gona a garinmu a kauyikar mu da kuma karkara duka a karkashin garurruwanmu domin suje su shuke shuke irin nau'in abincin da suke so su shuka a wannan wurin sannan kuma suje su noma shi amma mafi akasari mata basa yin haka saboda a al'adan mallam bahaushe al'adanmu na nan ta hausawa da fulani mata akwai irin ayyukan gona da suke bada gudunmawa akai wasu ayyukan kuma maza ne suke yin masu su kama daga kan huda yin noma da makaman tan su ay a yanki na a yankina kenan wanda yake hausa fulani sula fi yawa mace ta kan iya mallakan gona idan ta mallaki gona lokacin da take bukatan ta noma ta sai dai ta kira wasu manoma ko kuma ta dora wani nata ko kuma wani wanda ta sani domin yana kula mata da wannan noma duk lokacin da ake bukatan wani abu wanda gona zaa iya mata aiki tunda ga kan abun da ya kama da noma shuka noman ciyayi kula da ita shukan cire amfanin gona ko kuma tattarashi wuri guda duk irin wannan nau'ika na aiki da aikace aikace ita macen tana bawa wani namiji ne wanda ta aminta dashi ko kuma tasani ko dan uwanta ko mijinta ko kuma danta ko kaninta domin ya mata kula da wadannan ayyuka din ita kuma lokacin da akayi wadannan ayyuka sai ta biya wadanda suke yi mata wadannan ayyuka din wannan shine damar da aka ba mace a wadannan a yankuna namu amma an basu damar da zasu iya mallakar gona su kuma noma ta da sunan cewa gonansu ne da kuma amfanin ma nasu ne akwai kuma inda inda matar zata mace ta kan iya samun gona ta kan iya mallakan gona lokacin da ta mallaki gona idan shekara ta zuta maimakon ita ta noma wannan gona din baza ta iya noma wa ba wato kila bata da isasshen kudin da zata iya biya a noma mata wannan gonakai ko gona din sai ta iya b ada ita jinjina ko kuma ta bada ita haya ma wani namiji wanda yaga zai iya nomawa da himman cewa idan yayi noman zai biyata wani kudi wanda be kai adadin gonan ba da cewan ya ari gonan din kenan da ze biya kudin haya na gona din sannan kuma amfanin gonan ma ya kan iya cire wani abu daga ciki ya bata a matsayin tukuici

Manoma a ƙauyen da name so in ce garin da nake suna amfani da hanyoyi daban daban wurin ganin cewa abinci ya cigaba da zagayawa da kewayawa kamar yadda aka saba a koda yaushe wadataccen abinci isasshen abinci ya zagaya tun daga farkon shekaran nan har zuwa ga wata shekaran ba a samu wata matsala ta yankeewar abinci ko kuma an sami hanyar da abincin yake zuwa an sami tangarɗa ba kaɗan daga cikin hanyoyin da su manoma suke bi wurin ganin cewa abinci ya isa ya kai adadnin matakin da ake so tun daga farkon shekaran har zuwa ƙarshe suna ƙoƙari su ga cewar suna noma abinci da ake neman sa daidai da yanayin da ake ciki yanzu alal misali idan lokaci ne na damuna sukan yi ƙoƙari su ga sun noma abinci na wannan yanayi da ake fama da shi a wannan lokaci na damuna ɗin idan aka noma abincin damuna to idan aka zo lokacin da aka shiga rani an samu abincin da za a ci a wannan lokaci na da damina ɗin sai kuma idan lokacin rani yayi zaga zarar lokacin da rani yayi suna amfani da wasu kalan noma kaman irin noman rani ko kuma noman da ake yi da wasu sinadarai ko kuma noma da ake yi a gidaje a wasu filaye wanda ake musu bayi da ruwa da muke amfani da shi na yau da kullum domin a ƙara abinci wanda za a zai taimaka ya ƙai wa wa mutane har zuwa wani yanayi misali kaman yanayin damina to kafin a zo a samu gaɓa ta kawo damuna abinci ya wadata an samu isasshen abinci abinci yana nan har ma za a fitar da shi ya cigaba da zagayawa ba tare da ya yanke ba to manoma suna ƙoƙari wurin ganin cewa sun tabbatar da abinci bai yanke ba manoma suna kula da hanyoyin zirga zirgan su wurin ganin cewa tun daga kan inda za a hawar da abinci kan abun hawa har zuwa ga kasuwanni da ake kai su da inda ake buƙatar su domin ganin cewa abinci bai yanke ba manoma suna taka muhimmiyan rawa wurin ganin cewa sun noma abinci mai tarin yawa wande ake kwasa daga ƙauye a kai shi cikin birane wanda kuma na cikin ƙauye dama tuntuni ya ishe al'umma sosai sosai sai kuma a fita neman kuɗi da wannan abinci da ya rage na manoma ɗin zasu kai su zasu cika manyan motoci a kai su ƙauye um birane domin a siyar a samu kuɗin da za a sake dawowa a sayi taki ayi noma

Ƙwarai da gaske idan tarin al'umma suka yi yawa a ko wani kalan yanayi ake ciki yana janyo matsaloli daban daban to hakazalika a harkan noma idan al'umma suka yi yawa yakan janyo matsaloli sosai da sosai musamman a irin yankuna na arewacin ƙasa ta najeriya Musamman arewacin ƙasa ɗin ma arewa maso gabashi da arewa maso um yammacin ƙasa wanda wannan yawan tarin al'umman da suka yi yawa a waɗannan wurare baya bada dama manoma su noma abinci yadda ake buƙatansa yana janyo rashin samun isassun ƙasa ta wurin noma ɗin idan mutane suka ƙaru suka yi yawa to lokacin da ake buƙatan ayi noma to lokacin kuma lokacin mutane su kuma duka hankalinsu ya karkata Akan neman muhallin da zasu zauna ne to mutane zasu je su cigaba da bunƙasa gari ayi ta bunƙasa gari ba a kula da gonaki za a ce gonaki za a yi ta yanka su ana siyar wa ana gine gine ba tare da ana tunanin cewar ina za a samu gonakin da za a yi noma domin a samu wadataccen abinci ba wannan yana faruwa ne sakamakon cewa al'umma sun yi yawa a wuri sa'annan akwai matsala ta biyu wanda yake kawowa ba a maida hankali a harkan noma kowa zai ji shi ba zai iya maida hankali yayi harkan noma ɗin ba wasu dayawa ma zaka ga in sun tashi a gidan manoma to iyalan su basa ba su ilimi na wannan halin da ake harkar noma ɗin wanda daga su zaran sun kau sun mutu to kuma ba a samun wani wani tsatson su da zai iya da jikokin su da zasu iya tashi suyi noma kamar yadda su suka yi kuma sa'annan ana samun ƙarancin ruwa wanda ƙarancin ruwan nan yana faruwa ne a sakamakon dukkanin rijiyoyi da ake buƙata ayi ko da irin misali noman rani Baya faruwa baya samuwa sakamakon a wannan yanayin da ake ciki tarin al'umma sunyi yawa mutane ba wai damuwan su su samu ruwan da zasu yi bayi bane gonakin su ma shuke shuken su illa iyaka sai dai domin su sha su ci abinci da shi su dafa abinci da sauran amfanin yau da kullum na cikin gida sa'annan kuma za a samu gasa wurin ganin cewa an wannan wanda yake noma ɗin yayi sauri ya riga wancan don zasu shigo da kayan sinadarai har su gurɓata wannan ƙasa ɗin ta noma ɗin ya zamana a maimakon tana bada abinci mai inganci yanzu kuma ta fara bada abinci gurɓatacce har ƙasar ma tazo ta gurɓace gaba daya a zo ayi biyu babu.

Duk inda aka yi magana akan ƙaurace ƙaurace da ake fama da su ƙwarai da gaske suna janyo matsala abunda ya shafi harkar abinci wanda shi kansa wannan ƙaurace ƙauracen yana janyowa yanayi na canjawar yanayi yana janyowa ƙasashen da suke noma da su su tafi su bar su ba tare da an bama wani yana nomawa ba wanda hakan yana haifar da damuwoyi na rashin samun wadataccen abinci yanzu idan aka ce manoma suna noma abinci adadin wani tarin yawa to idan ya zamana duk sun fara ƙauracewa daga wannan ƙauyuka da suke yi sun fara tafiya birane idan sun je birane birane basu da gonaki kuma ba ma gonakin da zasu iya zuwa suyi noma a biya su ko kuma su sayi filayen gonakin noma domin suna yin noma domin cin abinci su da kuma sayarwa wanda haka zai janyo cewar ba za a samu wadataccen abinci ba ba za ana samun abinci isasshe ba kuma duk waɗannan yana faruwa ne na son zuciya da kuma damuwoyi da yake faruwa a tsakankanin mu a maimakon mutum ya tsaya ya maida hankali a kan harkan noma idan kuɗi yake so ya fitar da abincin shi ya sa a mota ya kai aje a siyar a dawo masa da kuɗaɗen sa a'a sai ya tafi kawai ya bar harkan gonar sa aya bar harkan nomansa idan ya bar harkan noman nan da gonan nan ya tafi bai bar wa kowa ba to wannan wurin zai zamana ba a samu ana noma shi a ƙarshe ma har azo a samu matsala ma ya koma ya zaizaye ba zai ma yi noma ba ƙasa wajen ya lalace to maganan gaskiya ƙauracewa noma da ake yi daga ƙauyuka ko karkara zuwa birane matsala ce babba wacce taek janyowa rashin samun wadataccen abinci yake janyowa hauhawar farashi idan kuma ana so a ga cewa an magance wannan matsala ya kamata ace hukumomi sun saka hannu duk irin wasu cigaba da ake samu na cikin birane ya kamata a kawo a cikin ƙauyuka da karkara a tabbatar da cewa an inganta shi shima an basu wanda idan aka musu haka abunda ya shafi kaman wutan lantarki, hanyoyin zirga zirga da dai sauransu to su kuma ba za suyi sha'awan barin wannan ƙauyukan nasu ba zasu zauna a garuruwansu basa buƙatar su fita neman komai zasu yi noman su yadda ya kamata wannan kaɗan daga cikin abubuwan da ya kamata ayi kenan domin a magance waɗannan zirga zirgan manoma ɗin domin ganin cewa abinci ya wadata ya zagaya ko ina a faɗin duniya ba a shiga ƙunci da matsatsi na rashin wadatuwan abinci ba

Wurin faɗaɗawar garuruwa da ƙauyuka yana janyowa a rasa gonakin noma wanda musamman a garin da suke da kogi da kuma ƙasa ta noma amma ganin cewa mutane sun fara yawa ma'aikatu da ma mutane ɗaiɗaiku domin su gina su koma su maida su gidajen su sannan wannan abunda ake gani ake rainawa ba ƙaramin illa ne da shi a harkan abunda ya shafi noma ba wanda yana janyowa a samu ƙarancin samun gonakin noma har ma su maƙubtakan da suke samu wannan noma ɗin idan aka zo aka fara aiki da su wanɗanda ma suke noma da shi ɗin duk zai bi ya lalace yin hanyoyi na zirga zirga da kuma wasu abubuwa da suka shafi asibiti, makarantu da sauransu yana kawo matsaloli da suka shafi harkan gonakin noma ta yadda lokacin da ake faɗaɗa su ba a lura da irin amfanin su za a je a yanki gonaki na noma Ba tare da an samu wasu a maimakon su ba kawai domin a sayar da su a samu kuɗi in aka yi haka ɗin za a samu kuɗi amma kuma ba a kallon makoman gaba wurin ganin ina za a samu a siya domin ana noman abinci wannan yana janyowa ana samun rashin buƙatuwar ƙasan noma wanda shi kuma rashin samun gonakin noman yana janyo manoma su ƙi yin noma ɗin domin samar da abinci ma al'umma idan suka yi haka ɗin kuma sai ya janyo matsala ta rashin wadatuwar abinci a wannan gari ɗin da ma yanki gaba ɗaya wanda idan hakan da hakan in aka koyi samun su a wurare daban daban sai ka ga an zo an shiga ƙunci na samun abinci an samu abinci yayi tsada a shiga matsatsi na shi samun wadatuwan abinci ɗin to wannan abun kamata yayi a hukuma ta lura ta magance waɗannan matsaloli duk lokacin da za a saida wani gona ko wani fili da yayi kama da irin wannan wurin noma ɗin a samar da wani makamancin shi sai a siyar ma shi mai wannan wuri domin a kawo cigaba duk da dai inda gonan shi yake ya rinƙa yin amfani da shi yana noma yana samar da abinci dai dai gwargwado.

Wannan kalan nau'in itatuwa ko nace kalan nau'in kayan marmari da muke gani a nan shine ake kira da giginyar biri a wasu wuraren kenan a wata hausar a wata hausar kuma ana iya kiranta da kwakwar to ita wannan ana amfani da ita ayi sarrafa ta zuwa abubuwa daban daban kama tun daga kan haɗa abunda ya shafi kayan madara madaran da ake sa wa a cikin shayi sai kuma robobi da ake haɗawa da ita baya bayanta wanda yake da ɗn danƙo danƙo ɗinnan sa'annan? kayan marmari ne wanda yake da ɗan nauyi yadda aka ganshi da ɗan tsayi sa'annan kuma yana da ƴaƴa a cikin sa wanda sun kai talatin zuwa arba'in da biyar lokacin da yake ɗanye yana zama kore wasu shuɗi ya danganta da irin yanayin yadda wurin da take sa'annan idan tazo nuna bayan ta nuna yakan iya canzawa ya koma ja ko kuma ya koma kalan ruwan lemu ko kuma ɗorawa waɗannan kala ko waɗannan launi su suke canza shi daga bambancin cewa ɗanye ko lokacin da ya zama ya nuna ya riƙa ya kai lokacin da za a fara amfani da shi wannan abun marmari ana iya samunsu a wurare kaɗan ne a faɗin duniya ana iya samun su a nahiyar turai a wasu yankuna sa'annan ana iya samun su a nahiyar afurka a yankuna irin su najeriya a najeriya yanki irin na watau ainihin kudu kudu maso kudu da dai sauransu idan aka same shi ana masa ana bin wasu hanyoyi masu ɗan tarin yawa domin ganin an sarrafa shi an cire ƴaƴanta an soya su an busar da su an ma kai su ga masana'anta domin sarrafawa hatta shi kansa ɓawun shi tunda yana da yana da ciki guda uku ne ko wani ciki yana da nashi muhimmanci da kuma amfani da kuma irin abunda ake yi da shi daga lokacin da samu haka za a bi hanyoyin nan domin a cire shi daga cikin gona lokacin da ya nuna a busar da shi a bi duk wa'innan hanyoyi domin a ga an samu abunda ake

kwarai da gaske kwarai da gaske kwarai da gaske amfani da abinci mai gina jiki ko noma abinci mai gina jiki zai inganta da samar da mutum ingattacce da mutane ingattattu domin amfanin su tunda dole duk abun da mutum zaiyi yana bukatan yasa lafiya ishashshiya ya samu abinci mai gina jiki to idan har manoma zasu iyya noma abinci mai gina jiki a samar da abinci mai gina jiki to wannan rashin abinci da ake fama dashi zaizo da sauki ba zai zamana za’a dogara da abinci kala daya aita noma abinci kala daya aita cin abinci kala daya ba amma idan aka raba abinciccika wanda suke da gina jiki to zai taimaka ta hanyoyin da mutane basa taba tunani ma hanyoyin da su kansu mutane zasufil samun lafiya isasshiya bazasu na fama da irrin cutttuka da suke ta’allake dacin abinci mare gina jiki ba kuma kansa cin abinci mai gina jiki din zai samar da ingantaccen lafiya ga mutane ta yadda su kanu mutane ba zasu na fama da irrin cututtuka na rashin abinci mai gina jiki ba kuma zai inganta da lafiyan su da kashinsu da kuma kamannin su zasu zama masu kyan da dadin gani abinci mai gina jiki shine dukkanin abincin da yaka mata mutane suna ci domin samun ingattacciyan lafiya

kama hanyar damina daga rani zuwa damina, zuwa yanzu na samu tiranin daga ƙungiya da ake kiranta Anko Barowas suna ba mu aron kuɗi da kuma amfa kayan ire-ire da kayan nom, in suka ba mu aro, se mu zo mu yi noman rani. In mu kai noman rani, za mu cire musu kuɗinsu, mu ba su kuma su sayi kayan mu wanda suka ba mu, se da muka ba su kuɗinsu, se kuma sauran kaya se su saya. To, na samu horo a wurin su, wanda suka koya mana ire-iren yadda za mu yi noman zamani, yadda za mu zamantar da nomikanmu da muke wanda a yanzu dai, da muke, wanda a yanzu dai, ba ya wuce wata tara ba da samu wannan horo ɗin kuma a yanzu hakan nan, na shigar da shi cikin yadda muke noma a inda nake. Ina wayar da kan al’umman inda nake, sannan kuma ina wayar da kan al’umman mutanen da ke kewaye da ni, wurin suma sun karkata da yin noma irin na zamani, da amfani da kayan zamance, zamance, zamance, wurin inganta amfanin gonakansu, da kuma samun amfani mai kyau kuma sun koya mana yadda za mu zama muna amfani da irin ƙasashen da muke da shi, yadda za mu mayar da ita mai noma, wacce ba ta noma a mayar da ita mai noma, sannan mu fahimci mai wani irin noma ya kamata muna saka mata.

gaskiya ya kamata ya zamana kaman wajibi dole inda gwamnatinmu suna so a samar da hankalin noma mai inganci na shigar da tsarin koyar da noma da kyau a tsara shi yadda ya tafi da zamani a makaranta na sakandiri, makaranta ta gaba da firamari domin a nan ne mutum ya fara zama ya fara manyanta ya fara zama mai hankali inda dukkan wasu al’amura da suka shafi harkar noma ze koye su ya iya su, ya zo ya fara tallafa wa iyayen shi ko kuma shi da kansa ya koyi noman yanayi da kansa. saboda lokacin da mutum yake firamare, lokaci ne wani gaɓa ne wanda ita wannan makaranta akwai ƙarancin shekaru, akwai rashan fahimtar shi kansa meye noma ɗin ma ga ɗalibai kenan. amma idan aka shiga da shi harkan da ya shafi harka ta gaba da firamari, wato makarantan sakandiri, ze taimaka lallai ƙwarai da gaske wajen ganin ɗalibai masu hazaƙa da kuma san yin noma in ba fa kaman yanzu da muke zama, gabaɗaya kowa na gujen noma ba wannan noman ya zamana mun gaje shi ne tun kakkanni. Ni a nawa harshashen nake kallon ya zama kaman wajibi ne ko kaman ya cancanta a shigar da tsarin harkar koyan noma a makarantun sakandire.

wanda suke futowa a cikin kasa wanda suke sucin ganyayyaki ne a nau’ikan abincin su irrin su ciyawa da sauran su to dasu ake amfani a tara su a gona a zubar dasu su mutu to ajikin su akwai wani kalan nau’i na sinadari wanda shi sinadarin yake karawa kasa karfi wurin nomawa ko wurin mai da kasa tazama tana fitar da tsirrai ko abu mai kyau a gona wannan abunda na sani dai a takaice hanya ce mai dan wahala yawancin mutanen mu idan dai ba wanda sukaje makaranta ba yakan danyi musu wahala sosai kafin su su iyya yin wannan harkan irrin wannan shirin saboda hanya ce da takebin gaba gaba mataki mataki kafin a iyya sarrafata

Me za mu ci daga cikin gona, noma irinsu doya rogo da dankali da dai sauransu. So ga bayanan zamani wanda muke amfani da su akwai kala-kala tun da dama su irin waɗannan abubuwan ana noma su ne a inda kasar wurin take ba taɓo kuma bai zama yashi ba. Da yake dai irin wuri amma a sauran ɗan Irin rairayi-rairayi ne kuma amma akwai ɗan sauran danƙo-donƙo a cikinta ba irin waran nan ba ne na abinci wanda kuma idan aka noma su suna da matuƙar amfani abinci warun haka nau'ika ko a sarrafa ta abinci daban-daban. To irin waɗannan nau'ikan abinci wani lokaci muna amfani da tulu ko tukwane sai mu zuba ƙasashe a gida kenan, idan muka zuba ƙasashe ba tare da mun je gona ba. Idan muka zuba ƙasashe a cikin waɗannan tukwane sai mu samu wani ɓangare daga cikin doya ɗin ko dankalin ɗin ko rogo sai mu saka shi a cikin wannan ƙasa sai mu tasa shi sai muna masa bayan gida. To waɗannan nau'ika ɗin. Muna yin sa ne na zamani wanda ba za a sha wahala ba, ba sai an je gona ba an ta nome-nome da sauransu sai mu shuka su a waɗannan wurare. Sannan kuma akwai nau'i da muke shuka su a gonakai ma lokacin da damuna ta zo ta ba da ruwa isasshe idan ya tafi, to wannan lokacin ɗan danshi'dashi da ya rage suna iya rayuwa ba tare da wani abinci mai wani yawa ko isasshen da zai takura su ba.

A zahiri babu ta inda za a ce babu, ba za a iya cewa noman zamani ko amfani da zamani wurin yin noma ya fi na gargajiya komai da komai ba, sai dai idan da za a ce za a haɗa su, za ku ɗan sauya amfani da su zai haifad da, zai haifar da uwa mai ido ƙwarai da gaske, zai haifar da abin da ake buƙata. Saboda ita harkan zamananci ko ince harkan amfani da noma na zamani yana buƙatar abubuwa daban-daban, ko ba aka ba, yanda da farko dai yana buƙatar dole sai anyi ilmanga da shi manomi, wanda yana wahala, kuma ana samun, za a samu kasha-kashen kuɗaɗe da kayyayakin amfani gona, kafin a iya ilmantar da dubbannin ko miliyoyin al’umma ta harkar iya amfani da noman zamani. Sannan kuma shi harkar noman gargajiya, yana tafiya ne da al’ada da kuma tunanin, da al’ada da kuma gargajiya na wannan yankin. To babu yanda za a yi ka zo ka ce masu ga yadda suka daɗe suna yin nomansu na tun iyaye da kakanni, kai kuma don kawai ka je ka karanta a wasu takardu, wanda mutane da dama suna nan suna kallon waɗannan mutane basu ma yi noman ba, kawai sun karanta ne, to ba su da experience a kai, to su na ga ba zaka iya gwada masu noma ba,. To amma idan za a haɗa su wuri guda, da shi wancan daɗewa da suke suna yi, suna da ilimin da yawa a haka, sannan kuma da kai wanda ka karanta na karance, in aka cakuɗa su, to zai ba da abin da ake so.

Yauwa, shi kiwon dabbobi yawanci anfi sanin shi ne a al’ada ta Fulani, waɗanda suka fi kiwata su, lokacin da da a gargajiyance sukan iya yawo da dabbobin, yau jeji can gobe jejin can domin fafutukar nema masu abinci. To amma yanzu da zamani ya zo kiwon dabbobin ana amfani da hanyoyi na zamani domin a kula da lafiyansu kuma a kiwata su ta hanyan da ya dace, ingantacciyar hanya. Kamar yanzu dabbobin na zamani ɗin ko nace shi kiwon na zamani da ake bi wurin kiwata su, ana iya ware wa dabbobi, a musu muhalli mai kyau, ingantacce, sannan a ba su haske, a sa musu haske a gidan kenan, a musu dandamali, saboda ƙasa da kuma share musu shi duk lokacin da ya yi datti, akai-akai kenan. Sannan kuma ana ba su abinci ne ingantacce, sannan a ba su ruwa ruwa mai kyau, shima tsaftatacce domin gudun rashin lafiya. Sannan kuma ana binsu a dudduba lafiyarsu shi ma lokaci zuwa lokaci, duk lokacin da aka samu wata dabba ta kamu da wani ciwo ko rashin lafiya, sai a cire ta daga cikin ‘yan uwanta dabbobi, domin gudun kat ta shafawa sauran ‘yan uwan na ta irin wannan nau’in rashin lafiya da take fama da shi. Har kuma ila yau, ana amfani wani lokacin akan iya yanke musu ƙaho, a yi amfani da wasu hanyoyi da shi Bature ya kawo a yanke masu ƙaho domin kada su cutar da ‘yan uwansu, ko kuma a hana su barbara, domin a tara naman jikinsu ya bunƙasa, na ma manya masu kiwo mai kyau.

To gaskiya har ga Allah lamari na zamani shi yana zuwa da nau’uka na canji daban-daban, wanda kuma idan har aka yi amfani da shi ta hanya mai kyau, to shi ɗin ya fi sauƙi kuma ya fi bayar da abin da ake buƙata. Yanzu harka ta noma, alal misali in muka ɗauki harka ta noma, harka ta noma na zamani yanda muke gani ƙwarai da gaske ya fi matuƙar sauƙi akan shi yadda muke na gargajiya da ma al’ada. Saboda yadda ake na al’ada ana shan wahala matiƙar wahala sosai da sosai, iyaye da kakanni sun sha wahala sosai da sosai. Amma da zamani ya zo ya bamu komai da komai, wasu injina, wasu kuma kayayyakin aikin da mutane ba za su sha wahala, sai dai suyi amfani da wannan ayyukan da mutum zai yi. Wasu lokutan ayyukan da mutane biyar za su yi, to waɗannan injinonin da ake kawowa ake amfani dasu a awa biyar sai ka ga sun gama aikin, inji guda ɗaya ya gama aikin mutum biyar ka ga ai an samu ci-gaba sosai da sosai. Kuma shi harka na noma ɗinnan na kiwo, harkan kiwo, shima yana da matuƙar sauƙi, to shi kuma inda ake samun matsaloli shi ne wurin wayar da kan al’umma su zo su yi amfani da shi. To gaskiyan Magana harkan noma na zamani ya fi sauƙi akan na gargajiya, shi ne kawai abinda yake akwai, kuma idan muka lura da yanda duniya ma take canzawa, a hankali a hankali duk waɗannan kayayyakin lokacin noma duk wahalhalun da ake yi sai an daina su, sai a koma harkan noma na zamani.

Hanyoyin zamani da ake bi wajen a ga an kiwata irinsu zomo tsuntsaye kamar irin su baru dama kifaye .to shi kamar baru ana amfani da gidaje a da ana musu amfani da wasu tukwane kwarya a ɗaira su a saman bishiya ko a saman gini nan suke yin kiwon su su haife yara su hayayyafa. To amma da zamani ya zo za a gina masu gidaje a yi musu kofar mai guda biyu zuwa uku a yi musu wunduna tagogi kenan ta yadda iska zai rika shiga ta wannan tagogi za su riƙa shiga idan suka fito kiwo. Wasu wuraren a harkar zamani ba ma a fita sai a bar su a ɗaki su yi shawagi ba za su fita ba su na kiwon su a ɗaki ba sa yawo domin gudun raba su da cutarwa ko kuma mutane masu farautar su. Shi kuma kamar zomo shi ma ana masa gida ne, idan aka yi masa gida ana ajiye shi a ɗakin da ake ajiye su ana musu dandamali ne da turɓaya ba a barci ya yi ƙasa saboda shi yana tono ya gudu ta kasa yanda ake yi kenan. Shi kuma kifi ana masa tafkeken dam ne a tara masa ruwa sai lokaci zuwa lokaci ana canza masa ruwa yana kiwo a wannan irin wurare ɗin

Yanzu dai akwai ƙarancin kayan zamani irin inda nake amma daga cikin kayan zamani akwai ita kanta gona idan ake yin noma ɗin. Sannan ita kanta gonar ta banbanta kala-kala akwai gonar lambu akwai kuma gona da ake mona abun da ya shafi gero. Sannan kuma akwai gidan gona ɗin inda ake ajiye kayan abinci akwai fatanya wanda da shi ake noma a nannome ciyayi da shi kan shi noma din akwai garma wanda da shi ake tara ƙasa ɗin wanda ake shukawa to da garma ake yi akwai kuma huɗa shi ne yin aiki da garma ɗin da ake amfani da shi sannan akwai tantan, tantan ita ce wanda take aikinta da ƙura a gina din da tattayar da ƙasa ɗin za a yi mata bayi a yi fangala ɗin yadda za a sama sauƙi ƙasar ba za ta zama mai tauri ba ko ta zama kasar laushi yaban yin wannan aiki. Kuma akwai adda da ita ake yayyankewa wasu nau'ikan abinci ya danganta da irin aikin da take daban-daban. Sannan kuma akwai sungumi da shi ake yin tono wurin shuka ɗin, in za a yi shuki da shi ake yin tono.

Lokaci mafi soyuwa ko lokacin da ya cancanci a shuka wasu kalan nau’ukan abinci da ya bambanta. Yanzu kamar irinsu rogo, shi lokacin da aka fiye shuka shi ana shuka shi sau biyu ne a shekara, ana iya shuka shi gab da damina, lokacin da damina za ta shiga kenan, akan iya shuka shi a lokacin da akan yi ɗan ruwa ana ɗauke wa. Tunda mu a yankin da muke ruwa ba ya zuwa mana sai a wani watan na ƙarshen shekara, irin wata na bakwai, takwas na tara har zuwa wata na goma, to a wannan lokacin ne muka fi samun ruwa. A wannan lokacin ana iya shukawa misali shi rogo ɗin a wata na shida, to sai ruwa ya zo ya same shi. Tun da shi yana iya daɗewa kuma yana iya samar da ruwa da kansa, ba tare da ana masa bayi ba. Kuma irinsu alayyaho, salad da kabeji da tattasai da taruhu, su ana shuka su ne lokacin da ba a ruwa, lokacin rani kenan, lokacin da ake sanyi, da shi tumatir, shima duk lokacin sanyi ake shuka su. A wasu lokutan kuma ita kanta masara ma ana shuka shi sau biyu, da lokacin damina da kuma lokacin rani, lokacin da ba ruwa kenan, lokacin da aka ga duniya ta bushe ana sanyi kenan, sai dai su kuma ana masu bayi ne. Su kuma irinsu gero, su hatsi, su wake, su gyaɗa, su kuma sai a damina ake shuka su da dawa, duka su waɗannan nau’ukan abinci anfi shuka su ne a lokacin da damina ta tsaya, ruwa ya tsaya, to lokacin ake musu huɗa, sai a shuka su har zuwa watanni uu kafin nan sun yi sai a cire su sai kuma shekara idan ta zagayo.

A irin wa’innan lokuta na fari da kuma yanayi na sanyi, manoma suna amfani da wasu hanyoyi daban-daban. Yanzu ka ɗauka misali irin harka na noman rani, manoma su, na amfani da daman a noman rani, su noma irin abinci kala-kala, wanda shi ba zai, shi wannan sanyi ko yanayi na hazo, ba zai ba shi matsala wurin nuna ba kuma ba zai hana shi girma ba, yanzu kamar, misalin irinsu doya, su dankali da ma rogo, su a wannan lokutan duk irin waɗannan nau’ukan abinci ɗin, duk waɗannan yanayin ba ya hana su girma, ba ya hana su nema su hayayyafa su ba da amfanin gona. To a irin wannan lokutan mutane kenan suna noma irin waɗannan nau’ukan abincin domin a yaƙi shi wannan kalan nau’in iri na fari da ake fama da shi a yankuna daban-daban. To da irin waɗannan hanyoyi da ake bi, ba a samun matsala na fari a shi wuri da nake rayuwa, sai dai ma ana ƙoƙarin duk wasu hanyoyi da za a bi a ga an guje ma ƙunci na shiga na rashin abinci an kiyaye shi kuma ana samun nasara sosai da sosai a irin waɗannan hanyoyi da ake bi. Har kuma ila yau ana amfani da irin, wa’in kamar irinsu noman lambu, an noma abinciccika irin na lambu wanda su ma suna taimakawa wurin shi magance irin waɗannan yanayi na fari ɗin.

Wasu hanyoyi da ake bi wurin a karɓi ruwan da yake jikin kasa ba a barshi ya bushe ba, ko a barshi ƙasa ta shanye shi ko kuma rana ta ɗaki ƙasan ta kwashe ruwan. To duk waɗannan hanyoyi ana amfani da wasu daga ciki wanda mu muke amfani dasu anan, a kali hakan bata faru ba. Kamar yadda su a zamanan ce suna yin wasu gidaje, da ake kiransu da korayen gidaje, wanda ba a bari rana ta shigo ta taɓa su, harma ta ɗebe irin wa’annan ruwa da ake amfani wajan ki, a noma din da ake yi na zamani, to shi ma haka a gargajiyance kawai hanyoyi da ake bi, yazu ala misali yanda ake bi, in aka zuba ruwan sai a zuba mata a saman ƙasa ɗin, musamman harka daya shafi harkan noman rani, sai a zuba musu ciyayi busashu in aka jikasu, bayan an zuba sufi ɗin da yake ƙasa kan ƙasa, sai ƙasa mai taki ɗin, sai kuma a kara bi da ciyayi da suka dan bubushe, da bunu bunu, irin kaman bunun shinkafa, sai ana zuba ruwa akai to duk inda rana za ta bigeshi baza ta iya ratsawa ko baza ta ratsa can ƙasa har inda ƙasa take ba har ta ɗebe wannan damshi damshi da kuma taki mai ƙasa mai kyau ba. Kuma akwai hanyoyi da ake bi wasu, wasu ma dabam wanda bamu lissafa ba wadan da su kuma ana amfani da kaman rumfuna ne sai a rufe su, yadda ba a bari rana ta doki ƙasan ba domin kada ta kwashe ruwa ta tafi da teran zuwa sama domin ruwan sama. s

Akwai yanda manoma suke anfani da wasu kalan ma’ajiya domin a ajiye abinci iri-iri daban-daban, akwai na al’ada na gargajiya kenan wanda da aka fi yin su, ana kiransu da runbu, ana yin runbu da kara da kuma gumu-gumu ta yadda shi wannan runbu ɗin su kakanni da iyaye idan suka yi shi. Za ka sha mamaki ta yanda idan dai ake ajje abinci a cikin wannan runbu ɗin, to fa babu shi, babu irin ya zama wani abu ya same shi ko an yi asara, ko kuma wani abu makamancin haka lokacin sanyi za ka jishi cikin sa sanyin nan baya takura masa. Haka lokacin zafi, zafi baya sakashi ya dishashe ko ya narke to a yanzu dai runbu ya yi ƙaranci ba ko’ina ake anfani da runbu ba, ta yanda ake bi ake ajjewa irin wannan nau'ikan abinci, yanzu alal misali, kaman wake wanda shi yana da saurin yin kwari, ana amfani da wata kalan buhun wanda a cikinsa shi buhu din hawa biyu ne; akwai nomal buhu sannan kuma a ciki akwai leda to in aka saka leda aka saka waken a cikin ledan se a sa shi a cikin buhu sai a ɗaure bakinsa, ɗaurewa me kyau ta yadda kwari ko iska ba zai shiga ba domin suyi kwari su lalata wannan abincin ko kuma a saka shi a cikin gora jarkoki kenan, se a ƙulle bakin a ɗure shi ta yadda shi ma iska ba za a bari ya shiga ba balantana har su yi kwari su lalata abincin. To, kowa ya danganta da irin yanayin yanda suke ajje abincinsu, wasu kuma lokacin da akai noma abincin kafin a bar shi ya bushe ana tara shi ne a wuri guda se a bi shi da kara a rufe shi, anan ne ze sha iska ya bushe, har lokacin da za a zo a sassake shi, a sa shi a buhu a kai shi gida domin a fara ci.

Kaman yanda ake gini ko manoma suga cewa sun magance matsalar kwari gabaɗaya da tsuntsaye daga inda suke noma abincisu, mataki-mataki musamman ma kafin lokacin da za a zo a fara shuka ko za a shuka anfanin gona. To, a wannan lokacin manoma suna iya bakin ƙoƙarinsu sun magance dukkanin nau’uka na kwarin da kuma tsutsutsi da duk abin da zai iya ɓata musu anfanin gona, to hanyoyin da ake bi daga ciki akwai wanda a lokacin da akai huɗan tudu lokacin kafin a fara shiri bayan an gama gyaran gona akan yi feshin maganin na rigakafin dukkanin wayannan nau’uka na cututtuka ko kuma na tsutsutsi da za so lalata abinci lokacin da abnici ya fara girma, yakai lokacin da tsintsaye suke kallon shi suke iya zuwa su zo, su tsaya suna ci. Wani lokaci ma akan yi wani mutun mutumi da hula da riga su tsuntsaye daga nesa idan sun kalla wannan abun se su ɗauka ko mutum ne ba za so zo ga wannan gaɓa ba ko kuma a haɗa wani kala biyu ko mashin wanda yana ƙara duk lokacin da ake iska. To, shi kuma yanayin ƙara duk lokacin da suka ji ƙara, su kuma ba za su zo wurin ba wannan gona ɗin ba sabo da haka za a yi maganin tsintsaye wajen tsatstsakan abincin da lalata shi, shi kuma shima wancan feshi da ake yi yana magance duk wani tsutsutsi da kwari da za su ɓata abinci.

manoma sukan yi amfani da dabbaru daban daban tunda kama daga lokacin da aka dora niyyan yin shuki ko kuma yin noma a gona har zuwa lokacin da aka cire amfanin gona daidai lokacin da zaa je a adana shi suna amfai da wasu dabbaru wurin kula da tsuntsaye da kuma kwari da ma dabbobi wadanda suke lalata amfanin gona kama daga lokacin da aka fara yi? shirin yin shuke a gona manoma sukanyi amfani da iri wanda gwamnati da hukumar gwam a gwamnatance take basu ko kuma su su siyo magungunan kwari din sai a gauraya shi a cikin wannan iri da zaa shuka wanda aka shuka shi su kansu kwari da tsuntsaye baza su iya zuwa su tone ba sabida akwai magani a jikin wannan iri din sa'anan kuma kwari wanda ido baya iya kallansu na cikin kasa da kuma kwari wanda suke iya lalata iri daga cikin kasa kafin ya fita su ma wadannan baza su iya lalata wannan am iri din ba saboda wannan maganin da aka sa masa ajikinsa to tun daga nan an dauki himma da kuma kokarin kula da duk wani kwari tsuntsaye na ma dabbobin da zasu iya lalata amfanin gonan sa'annan manoman sukan iya yin jinga a gona kansu ko kuma nace katangi katanga kenan da ko katangar waya ko kuma shuka bishiyoyi ajiki wanda nau'in bishiyoyin da da su dabbobi basa iya ci idan aka zagaye gonan da irin wadannan nau'ikan aba abubuwa guda biyun ko abu daya a ciki to yana bada dama ko ya taimaka wajen hana dabbobi su zo su shiga suyi ta'adi a wadannan gonakan manoma din har ila yau idan lokacin da akace amfani ya fitar da kai yana kokari ya fara nuna akan iya yin dabarun mutum mutumi a saka masa riga ayi shi kamar mutum a saka shi a ajiyeshi duk lokacin da tsuntsu ya ya gano amfanin gona shi zai sauko ya caccaka ko ya lalata wannan amfanin kafin ya fara nuna idan ya kalli wannan abun zai tunanin mutum ne to ba zai sauka ye wannan ta'adi din ba haka zalika akan iya amfani da wasu dabara ta sa karfe da kuma wani dan tsinke a tsakiya lokacin da aka kada iska yana kara yana kara duk lokacin da tsuntsaye suka zo suci su caccaki wannan amfanin gonan nan su lalata shi da sun ji wannna karan zai basu damar ba za su iya zuwa ba zasu ji tsoron cewa kamar akwai mutum a wurin yana koransu ne wadannan kadan daga cikin nau'ika da manoma suke bi ne wurin kula da amfanin gonarsu tun daga farkon shuka har xuwa karshe har in ta kai ta kawo karshen suma suna yi suna amfani da wasu dabbarun kula da wadannan cut abubbuwa din

Manoma suna amfani da wasu kalan hanyoyi wajen magancewa matsalan um ƙwari, mutane, da kuma abinda yake lalata amfanin gona lokacin da aka girbe shi aka kai shi gida, ko lokacin da aka je aka ajiye shi. To akwai hanyoyi dabam dabam, akwai hanya na farko shi ne wasu lokutan akan iya ajiye abinci da yike ƙwari basa iya ci, kamar misali irin su ganyen gyaɗa, wannan irin ganyen gyaɗa shi ba kowa yake iya cinsa ba, ƙwari ba za su iya bata shi ba, sannan mutane ma ba ci suke yi iya dabbobi su ke ci, to ana iya amfani dashi a ɓoye shi. Sai kuma hanya ta biyu akan iya yin tarko na kama duk wani irin kalan nau’ikan abinda yake bata abinci, ko kuma irin kaman ɓeraye, irin su ɓera da sauransu. Toh wadan nan kalan nau’ikan dabbobi ana musu tarko ne domin a akama su. Sai kuma su ƙwari ƙanana ƙanana wanda suke lalata abinci irin su hatsi da sauransu, su kuma akan yi musu feshi ne lokacin da za a aje abincin, to tun a wannan lokacin a matakin da za a bi duk inda za a aje abincin a zuzuba hoda ko ayi feshin magani ɗin, shi magani din zai taimaka wurin duk wani irin ƙwararika ba za su iya zama a wannan wari ɗin ba, za su tafi. To abincika zai zauna lafiya ba tare da an lalata maka shi ba. Har ila yau kuma akan iya amfani da um tsaro a bada mai gadi yana ajiye. yana kula dashi, saboda zuwan ɓarayi ko kuma dabbobi.

Hanya mafi sauƙi ko in ce hanyan da aka amfani da ita, wanda makiyaya manoma suka fi amfani da ita wurin fahimtar, ɗabi’u da kuma halayya na dabbobi. Su ne bayan saka masu idanu da kuma ziyartan su akai-akai. A kowace rana su makiyayan suka ziyarci dabbobin kamar ala’aƙalla sau uku zuwa sau biyu a rana. Sukan je da safe lokacin da gari ya waye, za su tashi su je su duba lafiyan dabbobin, su ga wacce dabba ce ta canza, daga kalan halayyanta, wacce dabba ce ta gwada rashin lafiya, sannan wacce dabba ce ta gwada kasawa wanda da ba ɗabi’anta ba kenan. Waɗannan hanyoyi sukan iya bi su yi amfani da su, su fahimci wacce dabba ce ba ta da lafiya. Da zamani kuma ya zo sai ya ƙara da hanya wace ake bi, idan ma bayan an masu waɗannan abubuwan, a kan iya saka masu lamba, in aka sa masu lamba a gane su dabbobin me ke damun wannan, wa’yannan wannan dabban ta canza, wannan dabban ba ta canza ba, Da waɗannan hanyoyi duka ana amfani a kowace rana ana fahimtar duk abubuwan da ke damunsu. To Waɗannan hanyoyi suna taimakawa ƙwarai da gaske. Ko an fahimta duka irin lafiya da kuma canzawan dabbobi ɗin, ko da ta sami ciki ne ko ta kusa haihuwa, wannan su waɗanda suke kula da dabbobin ko wanda suke zama da dabbobin yau da kullum sun fi kowa fahimtan irin wannan canjin da dabbobin suke yi.

Akwai wato hanya dabandaban da makiyaya ke anfani da su wajen su ga sun maguŋguna su dabbobin da suke anfani da su, wanda suka haɗa da misali: akan iya saka ƙarfe a wuta idan dabba ta sami wani ciwo ko ta yanku, to a kan iya saka ƙarfe a wutan ya yi zafi sosai, se a fito da shi, se a ƙona wannan wurin ciwon ɗin an ƙona shi ze ba su lafiya da ake sa rai suka ji, suka ji wannan ƙuna-ɗin, a yayin ze yi saurin warƙewa, ya dawo lafiyan su ƙalau. Bayan haka kuma akwai wasu irin ganyayyaki da ake cirowa a haɗa masu dabbobin a ba su, su kuma dabbobin idan sun ci ze musu magani, kamar misalin irin su alobera, ganyan alobera da ake yankowa, wasu ganyayaki da ake yankowa koda a ce dabbobin kaman suna zawo, cikin su ya lallace, za a musu anfani da irin nau'ika na abinci a nan yanki, a ba su, in an ba su, duk wani samu lafiya shi kuma iya irin abinda ya shafi tsutsan ciki, akan iya ciro wa dabbobin, a ciro masu ƙwan kaza, ko kaji se a haɗa masu da ruwan ƙwakwa, se a ba su duk waɗannan hanyoyi ne na magancewa ko a wanke masu tsutsan ciki.